dinañ ko di dugal sax ay ay <hesitation> quelque butéel ñu koy dugal ci biir dëkk yi nga xam ne mën nañu koo dugal ci biir dëkk yi nga xam ne ñoom lañuy ligéeyanteel maanaam jigéen ñi nga xam ne ñoo fay xëy si dañuy jël ay quelque butéel yóbbu ko seen dëkk bu ñu ko jaayee indi seen xaalis rembs <hesitation> versé bu fekkente ne Feera dafa taxaw itam <inhales> dañuy yóbbu ay butéel di ko jaay foofu ci Feera bi <hesitation> Yàlla mën na dimbali nañooti wax dëgg Yàlla luñu ci daan yóbbooti wax dëgg Yàlla la ca ëpp doole dina jar <inhales> lu ciy dellusi daal du bari maanaam

njaay meeg njënd mi daal mooy mooy maanaam daal kii bi li ñuy jaay maanaam bu bu gënoon a <hesitation> bare marché daal problème mu marché daal lañu gën a njënd bee jënd bi itam <hesitation> am na butéel yoo xam ne si buñu ko soxlaa tey fii ba Dakar lañu koy demandé jee

<inhales> tardé na ñu koy mën a jotee ci Louga mën a am suñ <hesitation> produit daal di ligéey léegi mën a stocké daal di teg

li ma leen di proposé moom bokk na ci war nañoo defar benn tableau boo xam ne si dafa war a nekk ci tali bi <hesitation> nga xam ne si bépp oto boo xam ne

loolu moom bokk na ci li nga xam dañuy jaayal <hesitation> maanaam sama téléphone bii ma yore rekk boo tijjiwoon tay boo xoolee dana am produit yoo xam ne fi mu toll nii mi ngi ci biir boo ko xoolee tay <inhales> danga koy gis kon <hesitation> bokk na ci téléphone yi <noise> mën naa jaay <hesitation> bokk na cee itam tableau boobu baax na bokk na cee <noise> itam benn vitrine boo xam ne sii <noise> dañu ko waroon a am mu nekk ci tali bi

<inhales> day mën a yem foofu rekk mu nekk verre mu xool yëf yi rafet bien am ku fa nekk di jaay <noise> bu ko defee mu daal di waxaale foofu daal di fay jëndee <inhales> daal di dem bu demee nettali keneen nettali keneen bu yàggee noonu day mujj njaay mi day siiw ba nga xam ne <hesitation> maaradëytaali dootoo sax xalaat <noise> <hesitation> ma génn jaayi ko fenn ci dëkk yi

<noise> waaw yaakaar naa mère Anta wax na lépp te dafa am solo <hesitation> ñu bàyyi ci xel mais <hesitation> tay jii <hesitation> boo xoolee tay jii lépp li jëm ci wàllu céréales yi ak ci wàllu <hesitation> ñebe ji ak mboq mi <hesitation> <noise> yooyu yépp booy xool am nañu ci fukki produits ak ñaar yoo xam ne yépp am nañu autorisation Fara mais lu jëm ci wàllu <hesitation> jus yi boobu moom moo des te kooku xam nañu ne boo amul Fara dafay am benn limite boo xam ne nii

waaw ndax dañu doon dafa ma luñu doon xaar vraiment moo tax ndax vraiment <hesitation> démarches yi ñu ci defoon 12 produits yoo xam ne nii mooy jëm cii <hesitation> cere jeeg ak <hesitation> dugub ji ak mboq ji ak ak ak cere ji ak <hesitation> ceeb bi ak ñebe ji kooko am nañu ko mais kooku dañ waxoon dafa am luñu doon xaar <noise> moo tax * mais kooku bokk na si li nga xam ne nii limite la <noise> beneen bi ci des moom dafa am nu mu tuddee man li may faral di wax un un complexe nourrit des sénégalais envers les produits étrangers maanaam ñun sénégalais <noise> dañoo xaw a <laughs> dañoo complexé ci produits yi jógee bitim réew dañu cee compléxé trop te complexe boobu dañu ko war a ray xam ne ñun tay jii <hesitation> boisson bi ñu gars yi def jus bii ñun mu am fii buy buy ñoree si ñun daqaar ñoree si ñun bisaab ñoree si ñun ah <hesitation> ah <hesitation> fruits yooyu yépp ñoree ci ñun ñu soppi mën koo soppali <noise> sur le plan <smacks lips> <hesitation> artisanal laay wax ah ndax xay na demaguñu dëgg dëgg sur le plan industriel <noise> waaye tay jii li soppali boobu ñu ko soppali tay mënees <noise> na ko jëfandiku te doo maanaam doo am benn jafe-jafe ndax <noise> dimension qualité bi am na ci kon waratuñoo am boobu boobu complexe li ñuy def mooy par exemple lu mel ne que grandes surfaces yi lu mel ni que stations yi lu mel ni que yeneen béréb yi ñoom ñoo war a bàyyi xel <noise> ci loolu benn bi ci Etat bi defoon na li mu waroon a def par exemple amoon na benn at boo xam ne dafa def benn <hesitation> plan d' action boo xam ne nii pour pour pour <hesitation> la promotion des produits locaux la yooyu su ma <hesitation> <noise> yaakaar naa ne 2013/2014
mais malheureusement <noise> <hesitation> amul amul <noise>
tay bu amoon suivi tay jii xam ne <coughs> directions yépp dañu leen di wax li ñuy wax naan <hesitation> nu énu koy waxeeti commande <hesitation> locale bi commande locale bi ñu bàyyi ci xel xam ne ñu ngi créé emploi ñu ngi créé emploi waaye tam ñu ngi promouvoir emploi waaye tam ñu ngi produire suñu produit waaye buñuy exporté maanaam bu fekkee ñu ngi importé dis moins bu ñu fekkee dañoo jëndee bitim réew indi nañu xam ne suñu àndee benn litre meew <hesitation> dundal nañu foofa ay sàmm dundal transport dundal manoeuvre dundal dundal avion dundal waaye tam nañu xam ne ray nañu fii lu mot fukki nit ray nañu ko fii <laughs> loolu nañ fokk nit ñi bàyyi ci xel beneen bi ci des mooy tay jii ma <hesitation> problème mu Corona Virus bii tay jii amoon na nu mu doon demee bu continué am na produits yoo xam ne dootul ñëw kon nañu fexe ba ñun <noise> li ñu moom li ñu moom nañu ko <noise> aakimoo nañu ko jël <noise> aakimoo ko moomal ko suñu bopp je pense que loolu mooy li nga xam ne nii <hesitation> moom laa doon ci yokk ne <hesitation> beneen bi ci des mooy lu mel ne que comme li mu wax ni <hesitation> jël benn stratégie <noise> marketing bu bu wér te kooku ñu ngi ciy liggéey insaa allaa pour que bépp produit buñu am ñu xool naka lañuy concuré con ak <hesitation> bérébu alimentation yeeg yu demee noonu

waaw sëñ bi na nga def yaa ngi ci jàmm Amady Fatou Ndiaye Kell Travo ñoo ngi fi

ah kontaan nañu de moom ci Ibrahima ak <hesitation> Soxna Anta Gueye allo waaw kontaan nañu bu baax de moom <noise> am na solo trop di leen di ñaanal jàmm ak xéwal Yàlla na mën gi gën a yokk

di sant ñépp nag di sant suñu président Jalle Ndiaye présidente Jalle Ndiaye di ko ñaanal jàmm <crosstalk> ndax ku ñeme njaboot la ku ñeme jiite ab njaboot la ma waaw maa ngi lay dégg

ah

poosu

li Ibrahima doon waxtaane waaw loolu Ibrahima moom wax dëgg Yàlla moom maa sàllaa mënuñu koo fay wax dëgg Yàlla ah waaw waaw waaw

waaw xaalis bi ñuy ligéey ak bi ñu war a dem ci Kër gi

waawaaw ñu ngi ñu ngi ñaanal ñépp jàmm di leen sant di leen <noise> gërëm

<laughs> tay Jalle Ndiaye xam naa ni fa mu toog mu ngi lay mu ngi kallonte ak yow

<hesitation> <hesitation> loolu <hesitation> jërëjëf Amady Ba loolu moom am na ndax am na ay exemples yoo xam ne si même dëkk bi ma dëkk Nangur njayre am na fa ay jigéen yoo xam ne ña nga taxawal seen entreprise ñii ñu nga yor seen poulailler ginaar yoo xam ne sii dañuy am ginaar yuy nen dañuy am ginaar yoo xam ne sii chair la am na

<laughs> waaw yaaka <hesitation> <noise> comme ni ñu koy waxee <hesitation> ñoom maasaa àllaa <hesitation> ay jàmbaar lañ te <hesitation> ay royukaay lañ te nit ñi war nañu bàyyi xel ci li ñiy li ñiy def mooy que ne ñi ngi def lu bari xëy na nit ñu komparanduru ñu ndax ku xam koo xam nii mi ngi jël gerte gi mi ngi jël dugub ji mi ngi jël ñebe ji <noise> mi ngi jël mboq mi <noise> di ko soppi ah ngir jox ko gën ko jox valeur ngir nit ñi gën koo jox gëdd loolu dafa am dafa am solo

tay jii ñu ngi ci <hesitation> boole koog di accueillir ay stagiaires yoo xam nii di leen wan naka lañu koy pratiqué ay jeunes yooyu yépp day ay nekk na mbir yoo xam ni ñoom ñu ngi koy def te pourtant nit ñi sax duñu ci bàyyi xel fekk li ñuy def dafa <hesitation> dafa <hesitation> maasaa àllaa vraiment dañ leen i sant di leen <smacks lips> di leen gërëm waaye loolu lépp comme ni ñu ko waxee bu ñu ko mënee rekk ah ci njiitu Fapal la ndax bu fekkoon tay itam ñoom itam dañoo taxaw <hesitation> comme ñeneen ñi rek yaakaar naa ne tay inni innovations yi am yépp tay jii du mën a am

allo salaamualeykum <crosstalk> sëñ amady na nga def <crosstalk> yaa ngi ci jàmm bu baax <crosstalk> Soxna Fatou Seydi Kell <crosstalk> ñu ngi leen di delloo ziyaar di ziyaar <hesitation> sang yi nga toogal foofu ak soxna yi <noise> di <hesitation> nuyu ñoom Ibrahima ñëpp rekk di rafetlu émission bi wax dëgg Yàlla am na solo maasaa àllaa li nga fi wax lépp rafet na <hesitation> si wàllu transformation boobu Ibrahima dugg nag man si laay si laay gën a <hesitation> wax ñu yokkal ñu si suñu xam-xam rekk <noise> ndax bari na yoo xam ne ñun xamuñu ko nañu ñu yokkalaatal kon suñu formation bañ gën a xam lu baree bari waaw di dellu di sant nag Soxna Jalle <noise> Soxna Jalle suñu présidente ñu ngi koy sant bu baax a baax <noise> di rafetlu ni mu nekkee ak ñun rafetlu nañu ko lool maasaa àllaa ah sant <hesitation> Soxna Anta <noise> rafetlu nañ kàddu yi bu baax a baax ñu <noise> ñu ngi sant daal di gërëm di sant waa unité transformation yu Kelle Gueye yépp rekk waaw bàyyi wu ñu kenn <noise> ñu ngi leen di ziyaar bu baax a baax <noise> waaw kay jërëjëf

insaa àllaa waaw insaa àllaa <noise> kooku moom yaakaar naa du am jafe-jafe insaa àllaa <noise> ndax <hesitation> li ci gën a neex mooy que ne <hesitation> formations yi dina am te bu amee ba pare dañu koy digitalisée maanaam dañu kay def <noise> ci benn kàggu boo xam ne nii yow mi ko yoon def saa yoo ko bëgg a dégluwaat formation wala seetaanaat formation bi toog ko seetaanaat ko xam ne <noise> toujours day nekk lu bees ci <noise> <hesitation> yow maanaam yokk xam-xam boobu day nekk <hesitation> lu bees ci <hesitation> yow maanaam yokk xam-xam boobu day nekk <hesitation> nekk lu bees ci yow insaa àllaa rabbi kooku moom ak